Charger ítema, irimuzvipepa zve colour ye orenji yakanyorwa kunzi 1 m 4 nenyoro chena.

Ruoko rwakabata maiye fonzi ekuisa munzeve maviri machena ari mubhokisi richena rakavhurika pamusoro.

Vakomana vaviri vari kufamba munzira. Kumashure kune mota tema irikubvako nemumwe mumunhu akapfeka nguwo tsvuku, ari pamberi akabata nharembozha.